hayssan tani xeellizayssi aaze giikko gammo dunguza may7da nu dere gammo asa cimati bayra bayra asati shiiqidinne maata be kushen oyqqidi eqqidayssa beyays

Tani be ashenne xeellashe dizay issi xaraphe bolla izi aaza miishey uttin booththa may7onne gammo dunguza may7da asati shiiqidi uttizayssa be ashe days.

dunguza may7ida asata macata addeta yelagata dumma dumma bessafe shiiqizayti kushe baqqishe ufayettishe deettes

aazi be azina giikko gaammo dere asati issifetethan shiiqidi yiidinne issi bessan izeti uttidayssanne hayssatappe issi sinoti dunguza may7idayssakko

tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko iissi kifile giddon daro asati shiiqidi uttidi dizayssakko izetikka xaafet

tani xeella heddizayssi aazey gizayssa gidikko issi lo7iza keeththeyekko ha lo7iza keeththiyakka tani beyishin mangiste keeththe masatada beettawus

tani be ashe dizay aaze giikko keehippe lo7iza keeththa giddon asati cugan cugan shiiqidi izeti uttidayssa tana keehippe bessishe deesko

hayssa misileza bolla tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe cimmida asati shiiqidinne sintera guufeta oykkidi hokkidi dizayssakko

Issi mitha garsan gammo dunguza may7ida asati achchera miicishe maca nayti sinthera aadhdhidi oyddus idimettidi izati eqqidayssa qoncisees.

hayssa bessan tani be'shini dumma ciishshatikka dumma dumma ciishshati mithatinne cililo maatati dizayssa qoncisidi bessees

tani aazi beyaza naa gizayssa gidikko worakkanakku hayssi worakanazi shiiqidinne issi mithay garseni mithi kundidayssa bollan kezidi izet eqqidayssakku

hayssan tani xeelli shinikkehippe adussa gidida keeththey dees hayssi keeththezikka arbamincen diza hayssa kawo addarashe dizayssazakko

Tani xeella shedizay aaze giikko asati demba gade bolla biidinne mitha tokkanaassinne ha gadezappe anqashata buurishe dizayssa be ashe days.

Hayssan gaammo cenchafe tooku waasse kaa'iza asati tamaay kaassanchati issife shiiqidi heedzdzus ufayetishe dizayssa bessees.

Tani xeellashe dizay aaze giikko issi anjettiza naadayssi yiidinne asatara salantishenne be markawaraqata ekkishe dizayssakko

hayssan tani be ashe dizayssi issi laytha giddon issi zuma masatiza ooso ooththida limate ooththida gizayssi xaafetti dizayssa addey nababishe dees

tani hayssan xeellashe dizayssi aaze giikko issi addey madireke bolla eqqidinne ha simmidi izi xeellishenne haasayi shedizayssa besseesko

hayssan heedzdzu caala asati deettes ha heedzdzatappe giddon diza awozay gammo dunguza may7di izati eqqidi dizayssa qoncisees

Tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma asati shiiqidinne gaammo dunguza sharbe bollara qoodhe bollara yeggidi izeti uttii dizayssa tani beyays.

Tani xeellashe dizayssi aaze giikko issi addezi mayke oykqidinne miicanathu giidi bollara diza achche bicha bessidi dizayssa bessees.

tani xeellashenne be'ashe dizay aaze giikko issi addedayssi be duunaso mayke shiishi wothidinne hayssa haasayishe dizayssa tani be'ashe days

gammo dere asati shiiqidinne gammo dunguza sharbeza beqo dhera muleyti yeggidi issifetethan shiiqidi issi bessan uttidi zawozna immidi siyettes

Hayssan asati shiiqidinne oge bolla be huhphe ziqqhistidi azzano azanishenne yeekkishe izeti dizayssi keehife qoncekko

tani hayssan xeella she dizay aaze egizayssa gidikko hayssan daro asati daro gubays shiiqidinne daro asazi qasseka siyishe dizaysi qoncekko

Tani xeellashe dizayssi adde cimataranne gidayti mule daro asati shiiqidi hayssa giddon tani mulehssan beyishin gubaye shiiqiday shiiqiday darees hayssaza asas izi aaza gish mule qene gubayizakkoka erikke.

hayssan tani beyizayssi aaze giikko xiida giza mitha garsen daro asati issi denban shiiqidi galal7o koote bollara may7idi dizayssa beyaysko

macca nayti shiiqidi issi bessani gaammo dunggza maastizayssa mayidinna adhi aadhi bootha qamise m,ayidi eqqidayssa qonccizayssako

Hayssan daro asati shiiqidinne haaththey keehippe kezidayssan haaththazi kixidii diza bessanne shiiqidi izeti aazi ooththizakkonne erettenna eqqida

Taas beettizayssi duriza naytakko duriza nayti macaranne addera aadhdhi aadhdhi eqqidinne durishe dizayssa be ashe days.

hayssan ginbezi oosettidin biidi salo gakkanaas matidi dizayssa hayssa tani xeellishin keehippe malaliza kase wode buqura tani be ashe days aksuume hawulte geetettizayssa

Gaashe attuma naa izappe geedos maca naa hayta nam'ata aayo nam'u nayta aawa hizgidi issi medho mayo mayidi eqqida.

hayssan tani beyizay daro asati issi keeththay gaaththafe gammo dunguzara may7ida asati kezishe izeti dizayssa sa misilezi taas qoncisees

Ay be ashe dezena giikko beyonta aggar kina histisizayssakko ashoy shiiqidinne hayssa mala ashoy maanas giigizayssi keehippe daro ashoy shiiqin cuchitas duunan yishe dees

kase wodetho hizgidinne ginben hara qommotho hizgi ooththettida keeththey dizayssi ginbe keeththey dizayssa tani be7ashe days.

tani beyizayssi aaze giikko dumma dumma leemate malatinne saaxarati dumma dumma miishati bayzettiza bessa asati dizayssa beyays

Tani xeellashe dizayssi issi keeththason diza asati issi mala kumetha may'o may'dinne muleytikka shiiqidi eqqidayssa izatikka lo'izayssa beyays.

Tani ayi be'azina giza issa giddikko gammo asati ba woga hayssa guche giza issaza issi bolla tammanne giza issa wothidi wothidi izoti kezidi diza issa bessees

hannin tani be izaara wora do7oza dawatappe issino gidi daarokko hannis duunasozikka lo7ees kaceseyoykka goi qasseka mule haytheykka eqqada dizaarokko

Hayssan tani aazi xeellazina gizayssa gidikko haaththay keehipe gogishe dishin haaththazappe cuu'a malay kezi she dizayssa xeellashe deysiko.

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko ginbe keeththezakko ginbe keeththezappe guye baggara issi addedayssi eqqidi iza pude xeellishe deesko.

tani xeellashe dizayssi aazey giikko issi xeetu birara shammite hayssa iddilezappe attopite gizayssi xaafettidi amarathora dizayssa xeelladis

tani xeellizayssi aaze giikko ashanguliteti eqqidi dizayssakko ize tan giddonka lo7o arbaynoche qamma gidayssi xaafettidi dizayssa be ashe days

hayssan tani bi ashe dizay aaze gizayssa gidikko itiphiya sabaawi meftothe komishine gizayssi xaafettidi dizayssa hayssa misile bolla bessees

hayssan tani xeellizayssi daro xuufezakko hayssa xuufeza shiishshada nababanas dandayabeykke pude bollara dizayssi addisa bayndiza gebiyoche biirota bessees

tani xeellizayssi aaze giikko hach tammu saate bolla yopexegara giidi tikitokkelay bentana naagite giidi gizayssakko

Hayssan tanihi be ashe dizayssi iimmo gizayssi xaafettidi dizayssa kancha tani beyays hayssa iimo gizayssafe hara miish beettizay deenna

tani be'she dizayssi aaze giikko erterafe yida gashe gashe nay nuna aazanthiza hayqo hayqqidesse nu woznay meqqidess gizayssi xaafettidi dizayssako

hayssan tani be7izayssi indo dara phuphuletin shunkurteti dumma dumma miishata bayzashe dashe be kushen silke oyqqada bessashe danes.

Tani xeellashe dizayssi aaze giikko haasabi pilmiya gizayssi xaafettidi uttin daro asati hayssan dizayssa tani qoncen be ashe days.

Aazi be ashe dazina gizayssa gidikko hayssa ginbeynnanne qasse be huphe bolla be ooththishin away godda onta mala izi woththida gita birata qoofe be ashe days.

Hayssan aybe azina giikko shaaray beettes qorqoro keeththey caali dayssi beettes oge bolla biittati doorettidi dizayssi beettishe dees.

Tani xeella shedizay aaze gizayssa gidikko silke giddon daro daro darsonne gujjo gujjidi izeti bessi shedizayssa tani be ashe daysko

Hayssan tani xeelli shin tophiya giddon hayssa koronte ha7ile giza yssa milikitey yiidinne xaafettidi amarethoranne ingilizethora uttides

tani xeellizayssi aaze giikko xaraphe bolla izeti woththida misilezi mule keeththenne dumma dumma miishe siyile gididayssa be ashe days

Aysxantani xeellashe dizayssi ayssa xaraphe mala bolla hayssa mala keeththe keexxandeta gizayssa mala pootoy pootoy pootoy pootoy pootoy pootoy dees.

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko zi booththan keexxettiza keeththe garsen daro asati shiiqidinne tani beyishini daro hayssa koronte shuboti bayzettida bessa bessees

hayssan tani xeellishin issi adussa aawa dayssi gashe lo7l'iza zo'o macaneyo belanqen essidi waraqata izo oysethishe dizayssa be'ashe days

ay be7a zinagikko hayssi izi aazi bessees denbeynnete qoyita izi aaze gizayssi xaafettidi xaafettidi diizayssa tani be ashe dayso

issi adde hayssan tani beyishin ashan gulitezikka adde ashan gulite masatizayssa qachi diizeti wothi gaammozune geboyeche memera gizayssi iza bolla xaafetidi dees

tani ay be ashe dazina gizayssa gidikko asati issi issikappe garsen shiiqidi utti didizayssanne be tukketa uyishe izeti haasayishe dizayssa bessees

tani xeellashenne be ashshe dizay dijitaaleye banka gilgilotechinsi xeqemu be agabaabita xeqemu giidinne dijitaleza lo7o gera go7ettite gizayssi xaafettidi dees

hayssan tani xeellizayssi zo7o madda mala may7o mayida pooliseti shiiqidinne issi bessan izet eqqidayssa hayssa misileza bolla be ashe days

tani be'ashe dizay poolisetakko poolisetikka be kushe guye aaththidi ba idi izeti dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi besseesko

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko dalga oge bolla ayssi korontey dhuuqidinne eexishe din koronte toyssida asati haaththe efidi qolishe deettes

Aazi beyashe dazina gizayssa gidikko issi polise aayo daara ha baggara uttadanne be xaafanayssi dhayin iza qoppashe dizayssa tani beyays.

Tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko poolisetakko pooliseti issi bessan shiiqidi uttidinne waraqata ba sinthen oykkidi dizayssa tani beyashe days.

Tani xeeliza mala gidikko issi oge bollara pudde bagga tani beyishin kaame goomaynne asati eqqidayssi beettes.

Tani xeellashe dizay aaze giikko nam7u maca nayti musili meta mayethohistidi be qoodhe bolla sharbe xaaxidi dishin issi addey dhiskishe dees.

Hannin qasseka kaameti heedzdzu bootha issi medho oykkida kaameti dishini ha kaameta lanqqera issi addedayssi aadhidi bishe dizayssa hayssan tani be7adis.

Tani hayssan xeellizayssi daro asati shiiqidinne banke keeththan yiidinne be bira kessishishe izeti dizayssa issa misileza tani beyishin akeekadis koxaa

Hayssan tani be ashe dizay gita katamakko gita katamaza giddon omarsara izeti hayssa koronteza doyin bessin katamazi beyssabees waccishe dees.

issi caala aawa dayssi wula doyishe dizayssanne ha caala aawoza guyera diza asati qas eqqidi dizayssa bessishe deesko izikka gashe naykka dees

keeththey lo7iza keeththey keexetishe dishin hayssa keeththezi waani waani keexetizakko hizgidi issi addey pude kezi she macasiyo bessishe dizayssa beyays

Tani hayssan xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gita pooqekko gita pooqezakka aadhdhi aadhdhidi gita gita pooqey oosettizi dizayssa haessa misilezi taas qoncisees

Tani aazi be ashe dazina giikko oydekko oydezikka hayssi asi uttizayssa gidikko asa zara yuuyiza oyde gididayssakko

tani xeellashenne be ashe dizay aaze gizayssa gidikko ginben keexettiza keehippe malalisiza keeththey dishin ha keeththeza bolla qas asati beettosonna

Tani xeellashenne woykko be ashshe dizay aaze giikko hayssan gaammo may'o may7idayssi issi addey sinthera achche doydi uttidi dizayssa beyaysko.

Kundethafe pude dendo woykko dile bolla gakkandossi gizayssi amarathora xaafettidi uttin nam'u addeti qasseka iza nababishe deettes.

tani xeellashenne be ashshe dizay aaze egizayssa gidikko zo7o kumethanne zhilla kumetha may7o may7ida gashshe nayti shiiqidinne issi bessan ha simmi dizeti eqqidi dizayssa qoncise

hayssan tani xeellizayssi issi cima aawa dayssi be kushe oykkidinne hayssa qasse be aype bolla manaxire wothidi eqqidayssakko

Tani xeellashenne be ashe dizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma gita asatinne qasseka tamarida asati shiiqidinne issi bessan ha simmidi izati eqqidayssa beyays.

tani xeellizayssi aaze giikko keehippe gitanne mala lisiza kawo hinxakko hayssi mangiste hinxa masatees keehippeka lo7ees

tani xeellizayssi aaze giikko nam7u baggarakka keehippe lo7iza ogera kataman keexettida hinxati dizayssanne hayssa hinxa keeththezi qasse keehippe lo7izays

Hayssan tani be7ishin oydetish daradarettidi keehippe be7ishin ayfes lo7iza keeththe giddon izeti issi fetethan dizayssa tani be ashe dayssikko.

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidiko issi kifile gaathan daro asati shiiqidi din issi poolise dizayssi aawodayssa salanttanas kushe denththishe de7es.

aazi be ashe dazina gizayssa gidikko asati issi bessan shiiqidinne yssa koronteta aykkota giigissiza asa tara walaketidinne izeteqqidayssakko

asati shiiqidinne issi dabbu7ukkidi xaraphe bolla woththidinne iza lanqen shiiqidi waraqata oyqqidinne ha izati bessishe dizayssi beettees

Tani be7ashe dizayssi issi qorqqoroy garssani daro asati shiiqidi uttidayssako ha asati izi aazas shiiqinkka erikke muleytikka shiiqidi uttida.

Tani xeellizayssa mala gidikko macca asati pooxa gullanttidi mayidaytis shiiqidi issi mata uttidi dizayssa be7ays.

tani xeellashenne be ashe dizay aaze gizayssa gidikko katamatho keettekko hayssa katamatho keeththezi tani xeellishin keehippe asi daanas giigiza keethtekko

issi naadayssi be ichida bolla ithe bollafe dhoqu giidinne ha xeellishe dizayssanne hayssi naazi saketiza hargancha gididayssa demmashe days

tani xeellizayssi issi addedayssaranne issi maca lee7o tohoy izis bokka ekkidaaro duuna bolla maske woththidaarokko

tani xeellashe dizay aaze giikko daro asati shiiqidinne issi miisha madabarara be sinthan woththidi izati ha simmidi eqqidi dizayssakko

Hayssan payatetha biiro gizayssi dizayssanne addezi qasseka ha simmidi iza lanqera uttidinne xeellishe izi dizayssi qonce gididibettes.

hayssan tani xeelliza isiissi haakimeti hayssan duge bagga issi macanayo pude bagga attumaz giidi harganchayo oychishe deettes

hayssan aazi xeellashe dazina giikko issi macasiya suuqe giddon dashe bayzashe izi diin addena dayssi miisha yiidi shammishe dizayssa bessees

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko izi aazako lejje gizayssi xaafettidi guyera diin iza lanqera qasse oyddu attuma asati ha simmidi xeellishe doosona

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko issimithay garsen daro asati shiiqidinne waraqata oykkidi xaafishe dizayssa beyays.

Hayssan tani xeellizayssa mala gidikko issi naadayssi hokkidinne xaraphe bolla waraqata denthishe dizayssanne pude baggarakka macasiya xaafashe dizayssako.

keehippe lo'iza bessani asati shiiqidinne gede simmidi lo7o kappe giddon uttidayssa hayssan tani xeellishin attuma asati kanche uttidi deettes

Tani xeellashe dizayssi gita hinxakko ha gita hinxa pooqe keeththaza garseni maataynne dumma dumma hara miishey beettishe dizayssa tana qoncisidi besseesko

Tani xeelliza mala gidikko oge bolla issi haakime keeththaya xaafettada daassi giddotho hakime keeththa woykko kilinikegizayssi xaafettidi dees

Aazi xeellashe dazina aggizayssa gidikko asati ubbayti ha simmidi eqqida shin issinozi aypesozara goozidi eqqidayssa be ays

tani xeellashenne be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko qorqoro ginben keexettida qorqorokko hayssa qorqoroza guyera qasseka asati gede aadhdhidi bishe dizayssakko

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko gaxare heeran dizaytako keesheta gin asi izan osha tookkiza miishshati issi bolla dizayssa besseskko.

asati eqqidi deettes asatappeka oyddati attekko issi niya macakko iza ta guyera muuzey beettees

tani xeella she dizayssazi aaze giikko oorathi keexettidi ginben giigida keeththe giddon asatipude kezi sheedizayssa hayssi taas besseesko

Hayssan ortotokiseta woosakeeththe woykko betekirstaane giidi izati xeeysizayssazi dees iza garsenka iza ammaniza asati shiiqidi deettes.

aazi bessize gizayssa gidikko asi issi bessan shiiqi didizayssanne ha issi bessan diza asazi xarapheza bolla diza waraqata denthishe dizayssa

tani xeellis dizayssi aazihe gizayssa gidikko issi orde aawa dayssi dees hayssa orde aawa dayssaza sinthen qasseka daro hara hara asati uttidi dizayssa qonciseesko

dalga ogey dishin dalga ogezappe pude baggani issi keeththe daara beettawus keeththazi issino gidonta daro keeththeti beettettes

Tani xeellashe dizayssi naazi naa shin hu'ezi izas bo'attiza addekko addezaspe guyen gede haako bessani mithati bettetes.

tani xeella shedizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan issi addadayssi bomba giddon yiidi be kushe meeceti shedizayssa tani be ashe daysko

Tani xeellashenne be ashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssan dumma dumma koronta shubonne mithata maatata asisekkira yizayssa be ashshe days.

Hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko oge bolla asati kezidinne oge bolla diza shuchchaza ha taaggidi izaakko bilostoone oge ooththishe dizayssakko.

tophphiya bandiray duge baggeranne pude baggera eqqin qasseka guuththa madirike masatizayssi guye baggara oydera hisgidi dizayssa qoncisidi besseeskko

Hayssan tani beyizayssi aaze giikko daro poolisetinne qasse macatara walaketidayti issife shiiqidinne salpera haa yishe izeti dizayssa qoncisees

Hayssan marka waraqata masatizayssi woykko galata waraqata gizayssi iza bolla xaafetiti dizayssi deitta wore da gizayssi beettees

tani xeella sheddizay aaze gizayssa gidikko pirde keeththan asatas geeshshatetha woykko piti immiza asati uttidi izeti be uteso uttidi ooththi sheddizayssakko

hayssan issi kipiley deess shin oydey dees qasse xaraphe masatiza lo7izayssi dees tophiya bayndiray dees

tani hayssan be ashenne xeellashe dizayssi izi aaza qommo maashiney xaraphe bolla uttidayssa hayssa taas qoncisidi bessees

hayssan tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko eesho masati dinne asati issay issara ooyetishenne izeti qodetishe dizayssi beette

hayssan tani xeellishin issi addadayssi ba duunason shiishi dimmayke oykkidi bees haasayishe asaza sinthon eqqidi dizayssa qoncisees

Hayssan tani be ashe woykko xeellashe dizayssi tamare nayti tamaridi wursidinne maraqetidi woykko anjetidi kezidi markawara qaata bessizayssakko.

tani xeellizayssi aaze giikko issi lo7iza keeththiya keexettada kezashedin ha keeththe issi guye baggara kaame cimmidara uttada dizayssa be ashe daysko

Hayssan tani xeellizayssi issi kaame daara oge dalga ogera yiishe dishin aayo daara izi sinxin pito pitashe dizayssi qoncidi beettees.

tani xeellizayssi gaarekko hanno gaarey bolla dumma dumma iitatanne buurata shiishshidi izati caanidi ekkidi efizayssa bessees

Tani hayssan xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko galal7o medho oykkida kaamekko hayssi guyera kaamezi borsa masakizayssa oykkidi dizayssa qoncisees.

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko kaamekko kaamezikka daro buuratanne dumma dumma miishata ehidi issi bessan qolishe dizayssi beettees

hayssan aybe ashe dazi naa gizayssa gidikko kaamey henira ha simmidi dizayssanne hakamezappe guye baggara qasse issi macasiya yashe dizayssa

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne zhangare woththidinne zhangareza bollara pude kezishenne wodhishe gizayssa be ays

tani xeellashenne be'ashe dizay aaze giikko poolisetinne dumma dumma asati shiiqidinne hayssan daro miishata ooththishe dizayssa buura ta denthishe dizayssakko

tani xeellizayssi aaze gizaarassa gidikko aayo daarokko aayo daara sharbetan be hu7e goozadaa duge simmadayza aadhdha bishe dizayssa qoncisees

tani be ashe dizay aaze giikko issi kaame bolla dumma dumma miishata buuratanne aykko miishata caanidi asi efise dizayssa qoncisees

Tani be'izayssi aaze giikko paydaza karden wostidi demmana dandayeti gizayssi amarathora xaafettidi dizayssa ayssan qoncisees.

Hayssan tani be'ashe dizayssi aaze giikko daro asati deettes daro asata lanqera qasse kare dere baanas gizayssikka xaafettidi dizayssa qoncisees.

tani xeellizayssi asati shiiqidinne issi kifile giddon uttidi haaththe be sinthen wothidayssakko.

Tani xeella she dizay aaze gizayssa gidikko silke bolla paaninne payda eliyaasinnen bere gizayssi xaafettidi dizayssa qonciseesko.

tani xeellizayssi aaze giikko iray bukkidi ogeza iissi gididayssara asati motorera ha simmudi goggishe dizayssa tana besseesko

tani xeellashe dizay aaze giikko asati duge baggaranne pude baggara gidi uttin izati qas kushe baqqizatho bolla be kushe muleyti denthidi dizayssa beyays

hayssan dokitere abi ayme deranne issi adde ferensaaye perezidante imanu7el makiroon e gizayssara issife haan izati miicishe be ishe deettes

Hayssan tani be ashe dizay aaze giikko abi ayme dentara harati simmidinne uttidi miicishe izati dizayssa santas qonciseesko

tani xeelliza wode nudere kawo gidida abiayme deranne hayssa ferezidante makiroon izi woosti mokkizakko iza bessi shedizayssa qoncisees

tani xeellizayssi aaze giikko hayssan hokkidinne hayssa daanna ka bede xi lawuney hokkidi issi caala aawas maata immishe dizayssakko

hessan tana garansiza ogera asi qooday izas baynda asi issi bessan shiiqidinne keehippe kuwaase kaasse izati be ishe dizayssa woykko izi aaza qommo izati be ishe dizayssakko

Tani xeellashe dizayssa mala gidikko tophiya bayndiray guye baggara keehippe daroy izi eqqididin sinthera asati haa simmidi yishe deettesko

Hayssa kobidi gizayssi xaafetti didin hargezi hayssa masates gizayssi ha baggara qasse kadizayssanne zo7o zo7oy iza bolla kezi dizayssa bessees.

Hayssan aazi be ashe dazina gizayssa gidikko asati bollanne garsen shiiqidinne daro asati eqqidi dizayssa tani be ashe daysiko.

Aazi be ashe dazina giikko issi kare dereppe yida adde masatiza aaway dees haan qasseka uttida macasiya miicashe dizayssakko.

hayssan tani be'ashe dizayssi issi aawadayssi badalay zeretidi dolizayssa giddon ha simmidi eqqidayssa qoncisees

tahi beyiza issi bandirati dishin habandiratappe guye baggara abi aymede pootoynne issi aawa tani eronta aawa pootoy dizayssa taas be ashe daysko

tani be'ashe dizay aaze giikko issi addey ha7i wode maashinen be ayfoso woththidinne izi qaraxishe dizayssa hayssi qoncisees

tani hayssan be'ashshe dizayssi aaze giikko tamarida gita gita asati yiishe dishin issi keeththa izeta bessishe dizayssa tana qoncisidi bessees

Tani xeellashe dizay aaze egizayssa gidikko poolisetakko pooliseti shiiqidinne issi bessan uttidayssa xeellays issi aawozikka poolise shini cimmidayssakko.

hayssan aazi be azi naa gizayssa gidikko issatirafike geetettidayssazi issinozi duge baggara eqqin hara pooliseykka pude baggara dizayssa be ashe dayisikko

Tanni be ash she dizayssi aaze gizayssa gidikko daro pooliseti issi kipile giddon biiro giddon geli uttidinne maaran uttidi pude zarsidiizeti xeelli shedizayssa beyays.

tani xeellizayssi asati pooliseti guyera aadhdhidinne oyde mayka oyde giigisi uttidi giigissin ase utisanas izati naagishe dizayssakko

hayssan beettizayssi poolisekko poolizeza sinthera nam7u issi medho mayo maydayta adderanne machorakko ha adde zaranne macheyra lo7ettes.

Tani xeellashe dizayssi aaze egizayssa gidikko pooliseti buro keexxettiza keeththe giddon gelidi izeti eqqidi dizayssa issi qoncisesko.

issi lee era adussa gidida addedayssi issi mitha garseni poolisezi eqqidinne haa xeellishe dizayssi qoncekko

Tani xeellizayssi aaze giikko gita gita asati shiiqidinne mule lo7izayti kumetha may7o may7dayti shiiqi issi bessan eqqidi izeti dizayssa beyaysko

Tani xeellizayssi aazye giikko daro tamarida asati shiiqidinne hayssa tophiya kawo aymede'a bira giidi uttidi izati beqofa laametti shedizayssakko.

tani xeellizayssi asati izi aoni hayqqin erikke shin mule kawo oosanchati shiiqidinne be huphe oykkizay kushe idimmizay giidi yeekkishe deettes

tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko issi aawanne issi macasa daarokko macaseyakka qasse dumma dumma birata miisha qoodhen qachada dawus

hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko issi adderanne nam7u macasatarakko tani hayssa misileza bolla beyiday aawezikka karethikko.

issi addedayssi hokkidinne gaden uttidi issi puute tokkishe dizayssanne hayssafe guye baggara qasse issi addey eqqidayssa qoncisees

daro modhonne gita gita gidida asati issi timirte keeththan gashe nayti uttidishin gita gita asati shiiqidi gashe nayta oychishe deettesko

Tani be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko asati issi sora shiiqidinne caala asatara gidayssi oge bolla izeti uttidayssa qoncisees.

Issi addedayssi be duuna bolla mayke wothidinne ha simmidi xeellishe dees addezi zo'o qoppe hu'e bolla wothidayssakko.

Tani xeellashe dizayssi oone gizayssa gidikko hayssa tophiya kawo gidida abi aymedekko abi aymedeykka duunaza doydinne haasayishe dees

tani xeellashenne be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma qommo banddiratakko hayti banddirati tophpiya kay saakancha gidontta kare derenkka diza banddiratakko shiiqiday.

tani xeellashe dizayssi piyaasa gizayssi mesqele mala iza bolla siiletidi dizayssi izi aaza qommoy dizayssa tani be'ashe days

Tani xeellizay aazey giikko issi biiro giddon daro asati shiiqidinne uttidi dizayssanne habiiroza giddon diza asati qasse qofa laamettizayssakko.

Tani xeellashhe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessan issi kipile gaaththan dizayssa be ashe day gaada intes yootaysko.

Kaamiya beettawus bollara korontte shuubboy beettees korontte shuboza giigisishe diza addey bettes garsserakka eqqidayti doosona

Hay xeella zina gizayssa gidikko hayssan gaammo maca naytinne attuma asati shiiqidinne durishenne guppishe izati dizayssa be aysiko

tani xeellada qoppiday aaze giikko hayssi giyakko giyati qasseka giyatappe pude baggara asa keeththetinne dumma dumma miisheti uuthati beettishe deettesko

Issi biiro masatizayssa gidon kompitire muleti be sinthen wothidinne iza gidoppe tamarishenne xaafishe dizayta beseetees.

Aazi xeellashe dazi naagizayssa gidikko asati haara gede simmidi uttidayssanne gederakka ha simmidi uttidayssa be ashe daysko

tani xeellizay si aaze gidikko issi paranja masatiza macasiya henira ha bagga simmeda eqqadus hayssi bessazi tani beyishin kare dere masates

Tani be ashenne dizay aaze gizayssa gidikko kaame oge dalga ogera kaame zipude bishe dishin asati qasseka gede aadhdhishe ha aadhdhishe deettes.

hayssan tani be'ashe dizay korontey bollara duuxidi din koronteza giigissiza asati mithaza bolla kezi dinne izeti giigissishe dizayssi qoncekko

hayssan asatikka shiiqidi oge bolla daridi deettes ha asata giddon issi niya haaththe waylandera oyqqada uyashe dayskko

Hayssan tani xeelliza wode kaameti dooso na hakame giddon asati aadhdhidi caanettidi be qoppida keeththe woybe qoppida dere bishe dizayssa qoncisees

itiyo telekoome gizayssi xaafettidi dees tani xeellishin anno itiyo telekoome gizaarippe haray aykkoykka bayndayssa keehippe akeekadis

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati dumma dumma asati shiiqidinne hayssi tani beyishin banke keeththa masatizayssan shiiqidi izeti uttidi deettesko.

Hayssan tani xeellashe dizayssi aaze giikko asati shiiqidinne issi bessani salpetidi izati izi aaza gish dizayssa tani be ashe daysko.

Tani xeella sheddizayssi issi bandira mala ba kushen oyqqidi eqqidi diza yela ganaakko hayssa naazikka woray iza sinthera beettizayssi qoncees

Tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi macasiya oge bolla madabaran gita miishe ba ada iza dizayssanne ha macasayppe haratikka dizayssakko

issi macasi zo7o daara hayssa dunkane masatiza keeththe garsen uttada gaabe may7adanne ha pude xeellashe dizayssa bessees

aazi be azi naagizayssa gidikko daro mithatanne bisatho giidi ekkida haythey diza mithi dizayssa hayssan tani be ashe days guussukko

hayssan maca naytara issi addera giidi guyera kushe bolla denthidi eqqi didin sinthera heedzdzu addeti uttidi dizayssa qoncisi bessees

hayssan tani beyiza wode aaze taas qoncizay giikko gita lo7iza haaththeko hayssa gita lo7iza haaththezi mitha giddora duge simmidi goggishe dizayssi lo7ees

tani beyizaysi mitha garsen wora giddon issi yelaga naa dayssi attumay uttidinne ha izi xeellishe dizayssa qoncisidi bessees

Hayssan beyssa nayti yiidinne maayettidi gigidi issi fiissa zuma garsen gongollo giddon biidi haaththay qolettida bessan ufayettishe deettesko

woray dees woraza giddora kezishe diza asati deettes sinthera diza addezi guufe oykkides guyeyra qasse wursethara yiza aawezi karethikko

Tani be ashe dizayssi aaze giikko hayssan kaame giddon asati keehippe be ishin lo7iza nayti shiiqidinne issifetethan uttidayssakko

Tani xeellashe dizayssi ahaze giikko maca naytakko maca naytikka haaththe be kushen oyqqi diddin issino'a qasseka uyashe dizayssa qoncisees.

hayssan tani xeelliza mala gidikko asati shiiqidinne booththa kumeththa issi mala may7o may7idayti tani xeellishin tamare nayta masatizaytakko shiiqidi eqqiday

Oyddu asati sinthera yiidi eqqida guyera hara hara asati de7ettes izeti diza medazi woykko denbazi keehippe lo7izayssa hayssan tani akeekadis.

Tani be ashe dizay issi adussa nay giddora pude aduqidi eqqin maca nayti lanqera lanqera izas eqqidi dizayssa qoncisiza misilekko.

hayssan tani xeelli shin issi addey maashine beaype bolla woththidi dumma dumma miishata be ishe izi dizayssa hayssa misile zizi tani akeeka beyishin bessees

tani be'ashe dizay aaze giikko issi caala aawa dayssi cimmidayssi puulunthi izas dizayssi uttidinne dizayssa be'ashe days

tani xeelliza woyde hayssati shiiqidi uttidinne izi aaza qummu xaafishe dizayssanne asati iza da lanqen shiiqidi eqqidayssa be ash deyss

Tani xeellizayssinne beyizayssi aaze gizayssa gidikko nam7u asati duge baggara attuma asatikka xaafetes pude baggakka maciya xaafashe dawus.

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko nam7u maca asati sinthera eqqin guyera qasse giddon nam7u attuma asati eqqin guyera qasse macatikka eqqida

Hayssan tani ayi be'ashshe dazina gizayssa gidikko issi macasiya mashinaza issino izi immin izaaba ayfe bolla woththada dizayssa hayssi taas bessees

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati heyssan uttidinne izi aaza qommo komputere maashine sinthan wothidi waraqata bollan abbabishe dizayssakko.

Tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko nam'u macanayti ha baggara bijaama may'di uttin gede baggara aawoza lanqenka heedzdzu macanayti deettes.

Tani be ashe dizay issi aayo daaro ehidinne payda matawu qazas izis kushe asharaza denthishe izeti dizayssi hayssi taas qoncidi beettesko.

kuwaase kaasanchati shiiqidinne kaassa denba giddon izeti kuwaaseza ka7ishe dizayssa hyssa misileza bolla tani xeellashe dizayssi hayssakko

Tani xeellizay aaze giiko issi bessan daro attuma asati sinthera aadhidi eqqidi dizeyssanne qasse guye baggaara izeta xeellishe dizayssa be7ashe days.

hayssan tani xeellizayssi kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasanchatikka shiiqidi issi bessan eqqidi dizayssanne issino zi ize taa sinthen uttidi dizayssakko

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko hayssako waase kaassanchata erisiza woykko giddon gelidi daynna gididi kaassizayssazi eqqi didizayssakko

Tani xeella shenne be ashe dizay aaze gizayssa gidikko kuwaase kaassanchatakko hayti kuwaase kaassanchati kuwaaseza issay issara marshetishe dizayssakko.

Tani xeellizayssi aaze giikko itiyo telekoomekko itiyo telekoomeza silke ha bessidinne nam7u shaanne tammanne laapu maarotetha laythan gita wotha gizayssi xaafettidi dees.

Kuwaase kaasanchati hayssan ha baggara manchestersiti gizayssanne gede baggara hara kuwaase ka'iza asati dizayssa hayssa misiilezi keehippe qoncisees

hayssanta xeellizayssi aaze giikko keehippe daro asati shiiqidinne issi bessan uttidi haa ta haasayizayssas adda siyizatho xeellishe izeti dizayssi beettes

tani xeellashe dizayssi aaze giikko kuwaase kaasanchati issi meeda giddon shiiqidinne izeti issay issara idimettidi eqqidayssa beyays.

Isporteynna nayti shiiqidinne be qesey waan modhidakkone issanqa modhontaykka shala masatizaysia bessi shedizayssa bessees

hayssan aazi xeella zinaa giikko kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaassanchatappe issi medhoho may7idayti haara gede woxxishin issinosi iza xoonidi aadhdhana gishe deettes

tani be'ashe dizayssi issi aawakko hayssa aawozikka caala aawozi ba kushe bolla mayke oyqqidinne haasayishe izi dizayssa tana bessees

tani xeellizayssi aaze giikko kuwaase kaassanchati kuwaase kaassa dembaza bolla nam7ati gulbatidi din qasseka nam7ati izeta xeellishe deettes

hayssan beettizayssi kuwaase kaasanchatakko ha kuwaase kaassanchatikka kuwaaseza issay issara olettidinne ekkishe deettes

Hayssan tani xeellizayssi iskibirto woykko bi7irezakko hayssika dumma dumma malke oykkidayssanne dumma dumma medho izi oykkidayssa hassan tani xeellada akeekadis

tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma qommo medho oykkida dumma dumma kiretakko hayti kiretikka ta xeelli shinkeehippe lo7ettes

Hayssan dumma dumma soo eqati dizayssanne manqorqorati mankati dumma dumma eqati dizayssa tani sa misileza bollafe xeelladis.

nam''usora massetoyn giigoynne nam''u sozara xaafiza iskirtotho gizayssi issi sora hara hara medhozi daradarettidi dees.

Tani xeellashe dizay aaze giikko nam'u goomara motoretho diza ooratha istayele yida tani motore giin erotonta miishe dizayssa bessees

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko distekko hadistezikka ha'i wodey ehida distekko izas kamazikka keehippe lo'iza distekko.

Hayssi qasse waraqataranne waraqatara issi bolla doorettikko issi bolla hayssaso oythethiza maashinekko hayssa maashinezikka waraqatazi laalettonta mala maaddees.

Tani xeellizayssi aaze giikko kartoone woykko kirtaase masatiza issi lookirey ooththetti didin iza gaathan maashiney gelidi utti dayssa be ashshe days.

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko aawatakko aawatikka shiiqidi caala aawatara hizgidi eqqidi izeti dizayssa hayssan taas qoncisees.

buuratanne iita miishata issi kaame bolla caani ekkidinne izeti efishe dizayssa madabaranne kontale kunthidi issi kaamey bolla caanidi efishe dizayssa be'ays

Hayssa bessazan tani beyizayssi aaze giikko kaame daara guye baggara iitada meqqadadin izi lanqera asati shiiqidi eqqidayssa be ashe days

tani xeellash dizay aaze gizayssa gidikko kaameti issisora ase issi bessafe hara bessa efizayti shiiqidinne eqqidi dizayssa beyaysiko

Hayssan tani be ishin beettizayti ginbeynnatakko woykko hayssa oge bolla diza miishata ogeta ooththiza asati beettishe dizayssa beyays.

Hayssan tani xeellishe dizayssi aaze giikko bahazhetanne guyera yiza dumma duma kaameta tani xeellishin hayssi keehippe malalisiza ogey dalgazi dizayssakko

hayssantani xeellizayssi aazey giikko kaametakko kaameti issi bessan shiiqidi daridi dishin iza bolla dumma dumma miishata asati caanishe dizayssi qoncekko

hayssan tani xeellashe dizay aazey giikko daro kaameti issi bessan shiiqidinne oqarsa malatiza masatiza kaameti dizayssa be'ashe days

issi kaame daaro be ashe days hanna kaameyakka duge simmada dizayssanne izi bolla dumma dumma ciishshati dizayssa tana hayssa nu bessishe deeeskko

Tani xeellizays woykko beyizayssi dalga ogey de7ishin dalga ogezara ha simmidinne kaamey yishhe dizayssa qoncisees.

Issi bajkajiya ha simmada yashe beettashe dawus habajjajeyppe guye baggarakka miiththatinne dumma dumma miishshati beettishe dizayssi qoncidi beettes hayssikka lo'ees

Hayssan aybe azinaa gizayssa gidikko ogelanqen asati shiiqi uttidinne dumma dumma miishata bayzisenne shammishe dizayssa qonciseesko

issi kaame daara tani be ishin mushura caana daatho gaada dawus hanni bolla daro ciishsheynne dumma dumma booththa miishey qasheti di dizayssa tani xeellashe dayssikko.

Hayssan tani xeellashe diza issi aaze giza issa gidikko bosheti ekkida oge iita oge giddora issi kaame daara ase caanada pude aadhdhada iza bashe diza issa hayssi taas qoncisees.

tani be ash' dizayssi kifilekko hayssa issi kifilezi keehippe lo'izayssanne kawo keeththa woykko mangiste hinxata masatizayssa tani be'ashe dayssikko

tani xeellizayssi issi keeththe pooqe keeththekko ha pooqe keeththey garsara gashe nayti kezishe deettes haytikka qasseka lo7ettes

tani ha'i be'ashe dazina giikko keeththeko keeththetikka gede haakkididees keeththezappeyani baggara guutha kesha malaynne maatati betosona qasseka

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko keexetishe diza keeththekko ha keeththeza garsen asati shiiqidinne dumma dumma mithata izati giigissi she dizayssa beyays

Dumma dumma buro keexxetishe diza ginbe keettiti beettetes hayti tani taybikko nam7antho deeththa bolla buro izeti gakkidi keexishe dizayssakko

Tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko xaraphe bollara ushati heedzdzati dizayssanne gede baggara maskotey poo'ishe dizayssi qonccdii bettees.

Gashshe nayti shiiqidinne issi bessan uttidi izeti hokkidi xanna ishenne nababishe izeti dizayssa hayssa misilezi keehidi taas qoncisishe deesko.

Hayssan tani gamothora birshi shin karetha gaammo nam7antho deeththa timirte keeththa gizayssi xaafetidi dizayssa hayssan tani xeellashe daysko.

caala aawatinne guyera caala aawati diin izikka oone hayssa biranu neggaynne iza guyerakka hara aratikka diin tamare nayti uttidi deettes

Tani xeella she dizay aaze hayssan giikko tani beyi shin hayssi gita laybireeri woykko tamare nayti xanna iza bessa masatidi beettesko.

hayssan tani xeellashe dizayssi hayssan tamare nayti tamaridi wursidinne anjo gallas mayetiza may7oza may7di izeti eqqidayssa tani beyashe days

tani xeellashenne be ashe dizayssi issi tamareso keeththikko tamareso keeththezani oydeti kanche beettettes haraykka beettizay deenna

tani aazi beyazinaa giikko issi addey dishe tamare keeththa gaaththani saleda lanqen tamarsishe astamare gido aggenna izi eqqidayssa beyays

hayssan tani xeellizaysi aaze giikko issi macasayokko macasayakka booththa garseranne bollara kumetha may7ada issi bessan eqqada dawus

Hayssan aazi be azina gizayssa gidikko guye baggara asati eqqi didin sinthe baggara qasse macati uttidi dizayssa be ashe daysikko.

hayssa bessan tani xeellizayssi aaze giikko issi gita keeththe ginben keexxettida keeththenne iza lanqen diza mithata be ashe dayssi guussa

Issi gita keeththe garseni asati shiiqidinne ha keeththey lanqera duge wodhdhidiizeti yiishe dizayssa hayssan taas besseesko.

Addedayssi buuchchama addey hophey izas bo7attidi ekkidayssi be silke kushe bolla oykkidinne asasa sinth eqqidi haasayishe dees.

tani be7ashe dizayssi gede issisora asati shiiqidinne issifetethan uttidayssanne asata sinthen qasseka mule komputerey dizayssa beyays

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko ginbettishe keexettizshe diza keeththenne iza garsera haaththe malay dizayssa sa misileza bolla bessees.

hayssan tani be'iza mala gidikko dalga ogeza bollara gita kaame daara dashe yashe dizayssa tani be ashe dayssikko hayssan

Tani xeellashe dizayssi maashinezakko hayssi maashine zikka qasseka oge goyiza maashinezakko izikka ogeza dalgisidi goyishe bizayssa tani be'ashe daysko.

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko haaththey izara bana tubbota izeti booththa tubbota gade goydinne moogishe izeti dizayssa qoncishidi bessees.

tani xeellashenne be ashshe dizay aaze giikko ooratha ogey medhettin ooratha ogey giddora gede issi addedayssi aadhdhidi bishe dizayssakko

tani ay beyazi nagizayssa gidikko gitayssa mashinezakko kaatto geetettizayssaza gade biitta goyizayssazi izi biittaza goyishe dizayssa tani be ashe daysko

dalga issi oge dayssi dees ha issi ogezara duge simmidi yishe diza kaamey beettes akamezappe oshacha baggara woratikka beettosonna

gita aspalte bollara aspalte zikke hippe lo7izayssanne iza sinthan qasseka muuze masatiza uutha haythete dizayssa hessan taas qoncisides

oge bolla asati oge ooththizay beettes. hayssatappe pude baggara kaamey beettes. kaamezappe hadirsa baggara keeththey beettes. asika aadhdhidi ogeza bollara bees.

Hayssan ayi xeellazena giza issa gidikko aspalte ogekko. Aspalte ogezikka keehidi malalisiza ogera duge bagganne pude bagga giidi oosettidi diza issa qoncisidi bessees.

tani xeellizayssi aazeggizayssa gidikko gita asfalte ogekko asfalte ogezi zerqi warqis gidi bidayssanne iza lanqen qasse mithati dizayssakko

tani xeellizayssi issi lo7iza keeththe kawo keeththey keexettidi kein izappe guye baggan qasse maata melana gishh diza maatatikka beettizayssa beyadis

Hayssan tani be ashe dizay aaze giikko issi macasiya karethiya miixashe bombay qolettishin iza giddon be kushe mecetashe dizaaro hayssan qoncisees.

tani be7ashe dizay issi bessani poolisetarra walakettida asati shiiqidinne izeti be qofa laamettishe dizayssa hayssan tani be7ashe days guusikko.

tani xeellashe dizayssi bombakko bombazi aaze gizayssa gidikko bomba gaanezakko iza giddofe dumma dumma besse haaththezi bees

Tani beya shedizayssi haaththe bomba tubbokko haaththe bomba tubbozappe haaththezi lo'idi qoleti shedizayssanne ha tubbozi lo'izayssa beyadis